Ay góor yu tog teg lante seeni laxo, sol ay mdubu yu weex ak tubey yi bulo. Góor yi nu sol më nga wonane ni bokk ci ni aar réew mi lañ.

Ay xalé yu ndaw rang tubaab di leen jox ay minti tubaab bi mu ngi àndak ñaari góor ñam yépb kune mu ngi sol bubu bu nate am lu xonko xalé yi ñu ngiy jël minti.

Benn màndarga buñu defare lu ñuul cook bindi ko bind yu honku yu ngande. bindi bi më ngi tekki netflix.

Xale ndongo daara bu sol mbëbb bu bula am la weex ci baar bi ci luxo bi ak ci ndigge boot sagg bu am luxo yu ñuul ak lu singom ci ganaawam ay xale yu sol kom mom ak tabax buñu etaas.

peeru jaaru wiis bu nate ni tekko ci kaw lu weex feer bi ma ngi ame bant yu gudd fu wiis bi di mëna dugg

palaasu jaayukaay toogu toogu yuñuy def ci negg bu ñuy dalalee gan toggu yi nag amna kuloor yu bare toog bi ci gëna fos mu ngi am kuloor bu sungu ci bukki werta ak ay macheer yi nekk ci gannaawam diu kuloor bu sungu ci bukki toogu yi gëna fos mu ngi am ay ngeginaay yiñ takko

Garab wala ganchaxu rafetal ñu ko def ci ganaaw rmiire bi mu ngi am weex bula ak nete ganchax bi mu ngi am werte am kulooru sungu ci bukki nete.

Cabb tuuntuur bu singom. Tuntuur mu dajalo benn palaas. ci ronam, am na ay xob y wrxob yu werta yu sew.

Ay bind yu bula yuñ def ci lu weextal bind yu bula yi nak fës na lool bind yi mu ngi wax eko bank moomla bind yi di tekke.

Kaasu kafe buñ tëg ci palaatu xanxa kaas bi mingi am kuloor bu werta kuloor bu dongutaal mu am loxo buñ koy jàppe palaatu xanx bi mu nga nekk ci kulooru sëngu ci bukki am ay binda yu ñyull.

Ndajeem niñ ñu bari, wala mbooloo mu daje, ñu ngi yuuxu yëkkati seeni laxo, yuuxub kontant. Ñee ngi ree, ñu ngi sol yirëyun . amnañu sol yu nate ñuul, amñu sol weex ñuul ak xonko.

Ay mësin yuñ tekk ci taabal masin bu weex mësin bu ñuul masin bu ñuul bi mangi am lamp buy ci tàkk mu am lu werta ci taabal bi mangi am ay fiil yuñ tek yu dendak masin.

Yere buñ lal ci taabal di ko ñyaw ak yeneen woñ yuy fosal melom ñaw b clor bu ko neex ak 1sin bu ko neex lañ ciy dex loxo lañ key ñooye

outo bu weex tal am lamp yu xonk ci gannaaw am ay buntu weer yangi wàcc oto b ni am bind ci gannaaw

Tableau yehbaane bu weex tal, am natal ak bindue yu njull ci kawam, nataal bi mungeh woneh gorre gu sol lu bleu ak mbaxana, taxaw di wakh ak bohrom autor bu nehteh ni rehddue ci yu wehrrta.

Mësin mësinu kurang. Masin bi mënga am kuluor bu xoron ko ñuul bulë ak nete. Masin bi rbu kurang amut na taal ko mu ramp lase kurang.

Ay toogu yi ñuul yuñ rangsela. Toogu yi mungi am ñent tank, am wéeru kaay. Ci kanam toogu bi mungi am ay kuloor yin jokklante ci kuram bi.

Miire buñ pentuur, bind ci bind yu weex, kuloor bu xonko am lu nete, ñu bind ci siiwa bu am miones. Miones mu ci kanam tabax gi , wala miire bi mungi am toog bu ñuul, góor mungi tëdd ci binti wala ci ron miire bi.

Màndarga mub am ñaari gaynde benn wurëre ak lu men ni liñuy chàpp ci bopp ci ronam nun ci nd bind yu bula bind yi di wax british high commissioner banjul.

Jaaru loxo wala jaaru baaraam jaarab bi nu ngotek ci lu weex jaar bi nak culuur bi përam la përam jaaru baaraam.

Pot wala caas bu nay def ndox mu tàngue wala lusedd kaas bi nag ko wer bi nu la am yeram bu weex mu am ay tupp tupp yu xon ko yu werta bu lamba ñyuul.

Lal bu tekk epons, epons bi sax dajje guñ ko ñuñ ko dex ci nduus. Lal bi bu eesla, mungi am kulóru sungi ci bukki, kulór bu ñuul , kulóur bu mbokx ci booram am armowal am palanteer bi tiim lal bi.

Ay bind yu konko ak yu ñuul, ñu tayko ci lu menni cluur bu singom, bind yi nag munge wax united purpose beyond aid.

Ay pot diiw wala potisaabu yuñ tekk ci kaw tabal. Amna pot bu gàdd amna pot bu gudd amna bu sew amna bu yaatu amna wuñ tëj amna wun ub amna koubeer yu weex ñu bind ci ay bind yu ñuwul.

Ay góor ak jigéen, yu sol yirëy rëy, bula, am lu nate, amluñu wekkoo ci seen baati, sol mbaxna yu ñuu, am lu nate.

jongama jigéen bi sol cosaan ngëb leket bu am ay per odo seru rabal texsëru rabal ci boppam bi nas ci per ci bopp wi sol ay per ci baatam bi ba pare weko wala lonko buumu per bu gudd ci mbaggam

Weñ bu nyuul weñ gu am ñaari boor benn boor bi dafa dëng am ñari beneen boor bi dafa xawa dëng waaye benn càxq la mën nay jëfandekoo ci buy nit di buddi ponto wala di daj ji dara.

Palasu lekkukaay palaas bi minu am toogu ñu bari ak taabal toogu yu werta toogu yu weex toogi njeexam sip ci kaw taabal bi minu am ay kaas tiim ko di lamp ak ay upukaay ak ay bëlum wala wal pipp.

butel wala paccet bu nete paccet bu nu ngi am ay kuloor ci kawam yi nenni sarange àndak xop yi bind ci bind yi nuur bind yi yenni niñ ko tek sikawlu werta paccet bi nak nin ci bindi disaar.

Ay góor nuy dox ci wàll kaara ngi réew mu ngi taxaw tiim ay welo yi bula sol yëre yi bula bu ñuul sol ay mbaxana dendak ay tubaab ni sol bubu weex ak bu tubey bi ñyuul.

Keyitu xibaar buy wane ay nataal aki binde, nataal bi ci gëna fës mooy ak góor gu dendëg benne jigeen, góor gi mungi sol xaftaan bu weex, jigéen gi mungi kaalawoo, kaala gu sungu ci bukki, am yeneen koloor, ci seen boor ñun ci binde binde yu rëy yu xonxu.

Peeru jaaru wiis peer jaaru wiis bu weex am ay tomb tomb yi ñuul peeru jaaru bi defa wër ñu rëdd ko ci pegg-peggi.

ay lekk y sew diñ daxaree ci niki xurun wala ay sungux dax ko ci ay paket paket yi am nay xonku am yu nete am yu werta am nay diibulo am ay bunru yuw

Ndawsu jigeen, si raxasu, mingi raxasu si lu melni pompe, nyu teg si siwo, defar ko banebane wala pax buy ndox mi di gene, mingi sol robbu bu am lu bula ak lu weex, mingi waat kawar gi bam gaatt, siwo bi dafa bula, nyu teg ko si weenj.

Tabaxu etaas bu am ñetti kos ci kaw. Mu am weera yu bula am palanteer yu xonko. Mu am pentur bu doomu taal. Naari atongi taxaw ci suuf wala ci ronam bu ñuur ak bu weex.

Ay ndawu góor, yiy dox ci wàllum tàggat yaram ru deme ni cope. Kenn ki mungi sol raaya gambi, ngëpp raaya gambi xiri ko, kenel ki mu ngi sol yu ñuul, ngëpp bena mbubu nu nete ambind yu ñuul.

Tabla bu am ay button, button yi am ay bind mu melni mësini bindé kay am na bind yi bula ci kaw tabla bi tabla bi mu ngi am kolor bu ñuul.

màndarga picci mu bula ñu deffa ci wara tayka ci kaw luweex picc mi mu ngiy màndargahu màndarga bunuy owe tuita

bagaas ci bëla mooy bagaas yi nappkat yi di ame ,am na ay buum amna pañe amna ay paan ñu rabb .pañé yi ak ay buum am na bydoŋ ,pañe yi am na werta am na nuul am na paan yi xon ko wala yu bula ak yu weex.

Xottu kartong buñu yekkati yëkkatiko mu am ay bind yu ñuul xott karton gi ci boppam dafa werta bind yu nak li ci gëna fës mu ngi bind disposibl careñ ji.

Bagaas ci liggéeyi kaay yu sew liggéey yu deme ne yëfi kura wala yëfi daaj amna lumenni marto am lu menni lamp am dagge kaay weñ ak turnewiis bu xoole am na kluor yu bokkul amna bula ñuul soranse, neteh.

Ay ndawu goor ñuy tëgg ndënd, di yefu cosaan, ñi nuñ ngi rasta, ñi sol ay mbaxana.

Tabaxu etaas yu range tabaxu etas bi am na ñaari cors so xoole ci kaw ay weer rekk la am ñu ngi bind bind yu weex ci kanamam bind bi nak mu ngi wax hom city auto ngi taxaw ci ronam bu weex.

Kaasu naan bu sedd, naan bu sedd bi mingi nekk si kolor bu nete, yu tay si limon bu werta, taabal bi mingi am benne kayit, nyu si def ay kaas, wala nyun si binde ay kaas, yu am ay kulor yu bokut.

Ay dallu goor, dallu marakis, daale yi nyingi nekk ci kolór bu nete ak kolóor bu doomutaal, ñu tekko ci koloor bu doomutaal.

Ruq wala koñ bu neka digante ñaari néeg, togg bu sung ci bukki nin ko teg texsi ay ngeginaay. Ga am lu menni taabal, nu texsi ay tultuur yu njax sikaas ngir rakatal tiim ko am seetu, seetu bu ni ko wër mo nge menni sungu ci bukki ak nete.

Raaya bu honko chor, raaya bi nak ñaari kuloor rekk la am honko mu am benn biddiw ci digg bi. Biddiw bi nung ko def ci kuloor bu vert.

peeru jaaru wiis bu am kolooru palaake peer bi dafa wër am pax ci digg bi waxoole nim ko teg ci lu weex di teggam wiis bange tegee

Tëerë jàngo nasaraan. Teera bi mungi am nataalu xala bu jigeen mu letu ñaare pox ci koñ soll bula ni daf ci baar dinu werta tëera bi bind yi am na y werta am nu weex. Li gëna pos ci bind mooy vaabal rison tray.

ndajam polotiks ni gëna fës ndajami ay jigéen lañ ñu ngi sol ay mbubu yu nete ñu bind ci udp mooy parti polotik buñuy xooxee ud p

Peeru dall buñu tekk ci kaw cartong. Peeru dall bi peeru dall góor la. Peer bi më ngi nekk ti kulooru sungu si bu ki ñu jaxase ko ak kulooru doomu taal. Ci karton buñ ko tekk më ngi oranc ñu bind ci bindu yi ñuur.

Raaya bu bula, raaya bu bula am benne bidiw bu weex si digg bi, lu si des yapp dafa bula.

raaya bu am lu xonko weex ak xonko ci kaw weex bi nul ci def lu menni ñax aki xob yu werta am kuloor bu nete am b bula mu am lu menni rab

Tabaxu etaas bu am njubbal xodd. Tabax bi am na ñaari cos ci kanam. Min ko teg ay toogu ak taabul kom lekku kaay am tubaaby fa toog ak nimuñu. Bo xoole ci tabax bi minti binde aali baaba and restoraan.

Këytu xibaar buy wone ay bind yu xonko am ay ntaali goot ak jigéen nataal bi ci gëna fës boroom mu ngiy sol ay yëre new york kaara ngi réew mi di sol mbaxana mu bula amla xonxo yere werta am yi sungu ci bukki.

Boolu poole bu yaraax. Nyu def ci sungu ci gerte xaaraan buñu wal ba mokko moom lañu def ci bool bi.

Ay ndaw góor ak jiggéen demeen ni jëkkarak jabar sol yire yu nuro. Góor gi mu ngi sol ñetti morso ak marakiis mu menni kulooru mutàrda. Jigéen yi sol garamb bu def mees ak musuor ngëpp ak poset.

Gore buy lëggéey ci wàllum mason wàllum tabax ngëpp daggeekaay di dagg birk mu ngi jonkon saako sima bu jeexanti booram ak siiwo bu ñuul.

Raaya bu am weex bulo honhu weex. Waye weex yi ci koñi la ne bula bi ak xonko yeneen koni. Weex yi am na ñaar biddew denn biddew bi bu la denn buddeew bi konxo.

kër gun tabaxe etas wër ko du miire bu am ay gara bi rafatal bunt kër gi am floor bu weex ak floor bi cung ci bukki taxaw ci bunt bi di poti lampo am ay tiir kur kura

Jigéen yi dugg ci gaal di jaw. Jigéen gi mëngi sol yirinu xonko musooru ngëp jawekaay bi di jaw ci biiru ndax mi.

Màndarga bu am rëda nu def ci culor raaya Gambia am ay binda ci ronam ci bir raaya bi amna culor yu weex yuñu binda ci kawam binda yu gëna fos ci ruun màndarga mi mogay wax kayrakonko.

Ndaw ca jigeen ca sol chuub garamb bu mu sooru bam jekk mu ngi ngëpp benn chati garamb bu diko firi bi muuñ mu ngi takk cheen ak jaaru.

Ndawal jigéen bu sol chosaanu wolof def ay long long am musooru. Sol garam mbubu. Takk ay lam tàkk chaqa yu bari saxNdaw ci më nga ree. Ndaw ci mingi sol cu mi ñu jamu tuñ.

Cartong wala paket bu garab werta am bind yu weex ak bind yu werta am nataali xale gór ak jigéen bind yi uci gëna fos mooy sal bu tamol.

Ay ndaw góor ak jigéen yiy doh ci wàllum polotiks ak campaañ nungi sol yére yi nete ñu bind ci vote udp.

Ay ndaw yu jigeen yi dox si walam tagat yaram, nyingi gam kuppe, nyu koy oyee basketbal, kenen ki mingi sol lu weex, ak mbubu bu nyuul loxo bu guddu, nyeneen nyi, sol lu bula, mingi door di daw.

Këruk etas buñ penture , pentur bu nate. Am ay palantee bu weer, kërgi liñ ko miire, miire di am pentur bu weex am ay garab yi rafetal, buntu kër gi munu ñuul am lu weex.

Ay jëfandukaayi purr bind. Am na kuloor yu bari te bokkul. Am na sarans werta bu ñorut werta. Am singom am bulë ñu def ko ci kees wala karton.

Ay fiil wala bagaa ci kuran yu ñu capp ci seeni bopp purmu mëna dawal kuran. Am na yu ñuul am yu weex. Am ci lu weex li fu ngay bos mu ngi am kulóor bu xonko.

Peeru dalle, bu jigeen, bunyu defare loxo mone pusse ak wenj, nyu def ko ay per si kaw, per yi amna bula, xonxu, nete ak nyuul.

Falaa ci jaayikaay naan bu tàng , wala naan buy tàngal ca yaram. Mu ngi am ay buteel yu bari te bokkut am taabal ci kanam , taabal bu ñin ko defare bant , bant yi nekk ci kulooru sung ci bukki am tabla bu ñuul tiim ko ñu bind ci bind yi ci ngom ak weex.

Hale bu gorr bu watu, watt begu bopu bi bam rafet, mu letu digu bopu bu defko ai letu yu dugulanteh, nyulal bopu bi bam nyul.

Xale bu jigeen bu sol robbu, robbu bi de melexmelexi, mu ngem kalpe bu singom, sol daale yu nete, robbu bi si biir kulor ri sungusi bukki la, mu leetu mees, si gannaawam am ay poti rafetal wala poti garab pur rafetal neeg.

Kartonngyi garap bu bulo am bindeu yu weex ak yu nyuul kartongi lu ci gina foss si bindeu yi mungeh wax paracetamol

Teere jànge nasaraan, teere bi mingi am kulor bu xonxu si kaw, am ay radd yu bula, ak ay tuputupu yu singom, si binde yi amna binde yu weex, lu si gena fess moy Chemistry.